Gilgal gibee jechuun, hidha guddaa piroojektii humna ibsaa biyya keenyaaf maddisiisaa jiru yemmuu ta'u, innis kan inni argamu godina Iluu abbaa booraatti. Hidhi Kun tajaajila ibsaan alattis fayidaa biraa addaa addaa hawaasa keenyaaf kennaa jira.

Konkolaataa halluu magariisafi iddoowwan kaanitti immoo halluu gurracha qabuudha. konkolaataan Kuni karaa qabatee deemaa Kan jiru yoo ta'u gubbaa isaatti muushaaleen waraanaa gurguddaa yeroo tokkotti waan hedduu barbadeessuu danda'antu fe'amee Jira.

Alaabaa naannoo oromiyaa argaa jirra. Kunis mallattoo yookaan ibsituu naannichaa kan taate yoo taatu, halluu gosa gara garaafi mallattoo addaa muka Odaa of irraa kan qabudha. halluunsaa gubbaa gara gadii; diimaa, adiifi gurraachadha.

Akka biyya kanaatti durii kaasee waanti amaleeffatame mana dheereessanii dalga ijaaruudhaa. Waanti akkasii immoo qusannaa lafaa keessatti waanta barbaachisaa miti. Kana waanta ta'eef namoonni yeroo mana ijaaran humna isaa qabu taanaan gamoo ijaaruutu filatamaadha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Bakki kun, bakka lafa qonnaa baay'ee bal'aa ta'ee dha. Lafa qonnaa kana irra biqiloonni tooran kilaastaraan dhaabamanii yookin facaafamanii jiru. Lafti qonnaa kun, lafa ol ka'aa irri isaa diriiraa bal'aa ta'ee dha. Lafti akka kanaa kun, pilaatoo jedhama.

Saatalaayitiin hawwaa keesssa naanna'aa yookan balali'aa jirti. Isheenis bifa adii fi gurraacha qabdi. Wanta akka baallee xiyyaara fakkatu ofirraa qaba . Saatalaayitiin odeeffannoo haala qilleensaa hawaa keessaa funaanuuf kan tajaajiluudha .

Teessoo ammayyaa kan ta'e irra taa'uuf kan namatti tolu teessoo baayyee miidhagaa ta'e argaa kan jirruufi innis kan inni irraa hojjatame wantoota gara garaadha. isaanis kanneen akka sibiila, uffata yookaan gogaa loonii fi 'ispoonjiidha'.

Kun siree mala aadaatiin hojjetamee irra rafuudhaaf gargaaruudha. Gosti siree kanaa baay'inaan uummata baadiyyaa jiraatan biratti beekama. Gogaa loonii qaqal'isanii muruun, muka irratti maruudhaan kan hojjetamuudha. Sireen kun keenyan manaatti hirkatee jira.

Qonnaan bultoonni baay'een isaanii yeroo amma kana hojii jallisii irrattu haamilee guutuudhaan hojjechaa jiru. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een warri lafa isaanii lafa baasan amma immoo irrattu hojjechuudhaan fayyadamoo ta'aa jiru.

Bakka kanatti kan argamu shubbistoota uffata aadaan faayamanii mullatan argina .isaan kunneen ulee qalloo harka mirgaatti qabatanii, harka bitaan ammoo gaachana qabatanii jiru. Kaan fardeen koranii jiru. Bakka magariisa hawwataafi bareedaarra qabatanii jiru.

Poolisoota maaskii kaawwatanii leenjii wayii fudhachaa jiranidha. Iddoon isaa daree barnootaa fakkaata. Poolisoonni kun uffata bifi isaa daalachaa wayii uffatanii jiru. Kutaan isaan keessatti leenjii fudhachaa jiran kun gara gubbaa foddaa xixiqqoo qaba.

Meeshaalee waajiraalee jechuun, meeshaalee waajira mana hojii mootummaa yookaan immoo nama dhuunfaas ta'ee dhaabbata wayii yemmuu ta'u, innis haala teessuma gaarii hojiidhaaf mijataa ta'e kan qabuu fi biiroo hojii kan fakkaatudha.

Lafti kun lafa dirree diriiraa kan ta`eedha. lafti kun irra jiraachuudhaaf baay'ee kan mijatuudha. lafti kun lafa halluun isaa keelloo kan ta`eedha. lafa kan irratti biqilaa addaa addaatu argamaa jira. akkasumallee lafti kun lafa olkaa'aas ta`e kan qabuudha.

Namoonni sirna bittaa fi gurgurtaa meeshaalee raawwatan yeroo hundaa bu'aa kan argatan osoo hin taane, kisaaraan illee namoota isaan mudatudha. Meeshaaleen iddoo kanatti walitti qabamanii jiran, meeshaalee mana keessaatti tajaajila kennanidha.

Fincaa'aa lagaa kan lafa olka'aa irraa gara hallayyaa gadi fagootti yaa'aa jiru. Lagni kun lafa baddaa diriiraa ta'e irra yaa'aa dhufee gadi yaa'aa kan jirudha. Teessumni lafa gammoojjii fi gaarri gamaa fi gamanaan mul'atu miira namaa hawwata.

Baatirii xinnoo kan yeroo dukkanaa'u ibsatan, lafa irra godhamtes jiru yommuu ta'u, Halluu diimaa fi gurraachaa qabdi. Lafti isaa immoo afata daalachadha. Baatiriin Kun qabachuuf akka namaa mijatuuf, qabannoo qaba.

Kun dargaggoota fi shamarran Oromoo uffata aadaa Oromoon miidhaganii shubbisaa jiranidha. Uffati isaan uffatan kun uffata aadaa kan tuulamaati. Uffati warri dhiiraa uffatan gubbaa isaa shurraabii diimaa fi sureen ammoo bifa adii qaba. Dudduuba isaanitii aaratu aaraa jira.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Namooti taa'anii nyaata osoo nyaataa jiranii, nama kan biraa tokkoon "kottu maaloo hin nyaannaa!" jedhanii nyaata affeeraa jiru. Inni garuu Harka isaa ol qabee mallattoo diddaa itti agarsiisaa jira. Haalli yeroo isaa galgaladha.

Kun calleewwan bifa garaa garaan qophaa'an yoo ta'u, kan dubartoonni godhataniidha. Calleewwan kunniin kaan adda jalatti, kaan morma irratti, kaan ammoo harka irratti kan hidhatamaniidha. Baay'inni calleewwan kanaa lakkoofsaan meeqa ta'a?

Riiqichi akkaan bareedaa adii fi foo'aa gurraachaan qabamee jiru suura irraa mul'achaa jira. Riiqichaan gama irratti tabbi yookiin gaarri dhagaan irraa kaacha'e ni jira. Gaara gamaa irratti biiftuun baatee jirti.

Obboo Taayyee Asqasillaaseen, Pireezedaantii Biyya keenya Itoophiyaa yeroo ammaati. Namni Kun kana dura Itoophiyaa bakka bu'ee sagantaa gurguddo addunyaa irratti hirmaachuun fedhii fi dantaa biyyattii eegsisaa nama turedha. Baayyee namatti tolu.

Qalama gurraachadha qalamni ittiin barreessuuf Kan ooludha. qalamni Kuni gara duuba isaatiin qadaada Kan qabi yoo ta'u yeroo itti barreessaa hin jirreetti qadaada Kan gara fiixeen ittiin barreessinuutiin qadaaddama. muka baxxee gubbaa kaa'amee Jira.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Haati kun kirrii bifaan adii tokko qabattee jirti. Dubartiin kun uffata bifaan adii ta'ee fi diimaa ta'e uuffattee, akkasumas shaashii bifa keelloo qabu marattee argamti. Dudduuba dubartii kanaatti maaltu argama?

Mana jireenya tokko keessa meeshaalee irra teessumaaf gargaaran keessa tokko Soofadha innis bifa garagaraa qabachuu danda'a, Soofan kunis kan inni miidhagu yoo meeshalee isa waliin adeeman faana kaawwadha .sababii teessumni isaa lallaafuuf teessumaaf baayyee mijataadha.

Hojjattoonni ijaarsaa simintoo fi dhagaa caccabaa yookin cirracha daakamaa walitti bulbulaa jiru. Isaan keessa hojjataan tokko maashina simintoo waliin makaa jiru garagalchaa jira . Hundi isaanituu uffata hojii uffatanii hojjachaa jiru.

Siidaan kun kan mootii Itiyoophiyaa duraanii yoo ta'u maqaan isaa minilik nama jedhamudha. mootiin minilik weerartoota warra adii kan taate xaaliyaani biyyaa ari'ee baasudhan nama Itiyoophiyaa gita bittaa jalaa bilisa baasedha.

Kun giddugala bashannanaa daa'immaniiti. Daa'imman bakka itti qulqullinni isaanii eegamu, akkasumas bakka itti taphataniidha. Meeshaalee taphaaf gargaaran kan konkolaataatti fakkeeffamanii hojjetaman irra kaa'amanii taphachaa jiru. Daa'imman kaan immoo rifeensa isaanii hojjetachaa jiru.

Kun gamoo keessa iddoo itti barattoonni taa'anii dubbisaa jiraniidha. Iddoon kun bakka dubbisaati. Gamoon kun baaay'ee bal'aadha. Darbee darbee kutaa kana keessa utubaan dhaabbatee argama. Barattoonni kun baay'inni isaanii hammamidha?

Meeshaalee mana keessaa hundi isaanii laastikii irraa kan hojjetamanii jiran kan nutti argisiisudha. Meeshaaleen kunneen daldaltootaan kan gurguramudha. Maamiltoonni immoo hojiilee mana keessaa ittiin hojjetachuuf kan bitatanidha. Madda galii daldaltootaati.

Naannoon kun, naannoo lafa baadiyaa wantoonni garaa garaa jiranii dha. Naannawa kanatti manneen baadiyaa oomishaalee kan akka:qorqorroo, marga, muka, biyyee faa irraa hojjataman ni jiru. Kana malees biqiloonni magariisni hedduun fi horiin fi hoolaan ni jiru.

Bishaan ciisaa bora'aa holqa lafaa gidduu jiruudha. Bishaanni kun bakka jiru kanaa waan hin sochooneef qulqullinni isaa hanqatee jira. Holqi guddaan bishaan kanatti marsee kan jiru yoo ta'u sababa bishaan kanaaf halluun isaa jijjiiramee jira.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii konkolaataa yaabbatanii deemaa jiraniifi namoota lafa dhaabbatanii konkolaataa deemaa jiru kana ilaalanidba. Konkolaataan kun konkolaataa meeshaa fe'u dha.

Sagalee guddistuun meeshaa ammayyaa humna ibsaatiin yookiin humnoota ifa aduun hojjetu ta'ee, yeroo baay'ee iddoowwan akka wal gahii, cidhaa, mana amantaa fi kanneen kana fakkaatanitti meeshaa nu fayyadudha. Meeshaa kan biraatti hidhamee hojjeta.

Gosoota meeshaalee ammayyaa kanneen mana nama dhuunfaa keessatti fayyadan keessaa maashiniin laawundarii isa tokkodha. Bu'aan kalaqa kanaas gaafa uffata baay'ee yeroo gabaabaa keessatti xumuranii fi humna qusatan baay'ee nama gammachiisa.

Kobbeen halluu barreessan irratti hundaa'uun gosa garaa garaatu jiru. Kobbeen kun halluu bunaa kan barreessuu fi barattoon kan yeroo baay'ee qabatanidha. Kobbee malee barachuu kan danda'an kanneen meeshaalee elektirooniksii qaban qofaadha.

Pilaastikiin haphee ofirraa qabu wantoota cituu danda'an kanneen akka qarshii fi waraqaa walittu qabsiisuuf oolu wal irra nammee jira. Isaanis halluu gosoota gara garaa kanneen akka adii, magariisa, gurraacha fi cuquliisa qabu.

Suuraana armaan olii kan nutti mul'isu suuraa maatii haadha, abbaa, daa'imman lamaaniiti. Abbaan daa'ima isa dhiiraa baachaa yommuu jiru, isheen haati immoo ishee dubaraa ofitti qabattee kolfaa jiru. Maatii jaalala fi tokkummaa qabaniiti.

lafa gurgurtaa wantoota gara garaafi meeshalee gara garaa kan ta'e dunkaana argaa jirra. namoonni meeshaalee yookaan wantoota as jiru kana gurguruuf jiranis as jiru. Meeshaaleen argaman ammoo wantoota nyaataafi meeshaalee gara garaati.

Namoonni bilbila qaban karaa appilikeeshinii garaa garaa walitti haasa'uu fi ergaalee waliif dabarsuu ni danda'u. Appilikeeshiniin Iimoo jedhamu kun isaan keessaa tokko yoo ta'u, ergaalee fayyadamtootaa yeroo gabaabaa keessatti kan qaqqabsiisudha.

Biqiltoonni daraaraa horatanii fi hin horanne danuutu jiru. Biqiltuun kun daraaraa halluu miidhagaa qabdu kan taatedha. Daraaraa akkasii yeroo hiriyyoonni wal jaalatan lama waliif kennan kan argamudha. Foolii urgaa'aa qaba!

Meeshaan kun, meeshaa sibiila irraa hojjatame dhugaatii dhangala'oo keessa kaawwatanii tursiisanii dha. Meeshaan kun dhugaatii dhangala'oo akkuma jirutti qorrisiisee fi ho'isee tursiisu yoo ta'u, dhugaatii akka shaayii fi bunaa ho'isee tursiisuuf ni oola.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni barumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana barumsaa galuu qaba.

Kun kuduraalee fi muduraaleen garaa garaa bakka tokkotti kuufamanii kan argamanidha. As keessatti oomishni akka kaarotii, timaatimii, paappayyaa, birookilii, qullubbii diimaa, qullubbii adii, qaaraa, raafuu, dinnicha, isheeta boqqolloo fi kanneen biroo walitti makamanii argamu.

Biqiltoonni magariisaa baay'een isaanii daraaraa godhachuudhaan akka madda gammachuutti nu gargaaru. Daraaraan kun bifti ishee adii kan ta'ee fi baala magariisaa baay'inaan kan qabdudha. Iddoo bishaan jirutti waan margeeruuf baalli isaa hin gogne.

Fakkiileen muka manaa irratti bocaman kun, fakkiilee mana amntaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Fakkiileen kun, Ergamoota afuurawaa Waaqaa ibsuuf kaafaman. Fakkiileen kun, fuula fi kochoo qofa kan qabanii qaamolee biroo kan hin qabnee dha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Meeshaan kun meeshaa ammayyaa gommaa miila konkolaataa qilleensa guutuuf fayyadu yoo ta'u, gommaan qilleensaan guutame konkolaataan akka adeemuuf barbaachisaa dha. Meeshaan kun, meeshaa ammayyaa baay'ee barbaachisaa ta'e, gommaa konkolaataa qilleensa guutuu fi konkolaachisuu dha.

Manni wantoota bu'uura jireenyaa ta'an keessaa isa tokkodha. Dhalli namaa mana malee jiraachuu hin danda’u. Namni rooba, aduu fi qorra manatti dheessa. Suuraa kanarratti kan arginu immoo mana qorqorroo irraa hojjetamedha.

Namoonni kunneen, namoota qaamolee nageenyaa miseensa poolisii tiraafikaa ta'anidha. Poolisiin tiraafikaa kunneen, erga balaan uumamee booda bakka balaan uumame daandii asfaaltii sanitti yeroo suura kaasaa jiranidha. Poolisiin tiraafikaa nageenya daandii irraa kan kabachiisanidha.

Addunyaan saayinsii garaa garaa waan qabduuf warraaqsa bineeldotaa irrattis barruuwwan barreeffaman ni jiraatu. Bineensonnii fi bineeldonni har'a mul'atan kunneen osoo hin mul'atin duraa taateen isaan dura ture akka jiru barruu dubbatudha.

Naannoon Oromiyaa godinaalee baay'ee qabaachuudhaan beekamti. Godinaalee kana keessa sabni jiraatu aadaa garaa garaa qaba. Aadaan isaa kunis aadaa sirbaa baay'ee hawwataa ta'e fa'aa waanta qabuuf akka biyyaatti uummata qabeenya baay'eedhaan badhaadhe ta'uu isaa ragaa ta'uufii danda'eera.

Bakki qorannoo, bakka jeequmsa fi naannoo qorannoof mijataa ta'e irratti filatamee kan raawwatamudha. Bakki qorannoo kunneen barreeffamoota akeekkachiisa addaa addaa qabaniin hawaasti yookaan namootni akka hubataniif kan barreeffamudha. Bakki Kun bakka of eeggannoo barbaadudha.

Uummani Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti saba baay'ina uummataatiin olaanaa ta'edha. Uummanni kun jireenya Hawaasummaa isaa haalota garaa garaatiin gaggeeffata. Kana irraa ka'uudhaan Uummanni kun yeroo waldhabdeen isaan gidduutti uumames Abbootoo Gadaatiin furata.

Kophee halluu burree qabdha. halluu gurraachaafi adii walmakaa Kan qabudha. kopheen Kun tokko qofa yoo ta'u hidhaan isaa gurraacha, koomeen Isaa adii ta'ee gara jalaatiin gurraacha Kan ta'edha. iddoon kopheen Kuni irra taa'ee jiru halluu adii qaba.

Manni magaalaattis haa ta'u baadiyyaatti ijaaramu tokko meeshaalee mana sana keessa jiraniin miidhaginni isaa murtaa'uu ni danda'a. Manni kun saanduqa ol dheeraa fi baay'ee miidhagaa kan qabudha! Saanduqni kun meeshaalee kuusa.

Wantoota guddina biyya tokkoo agarsiisan keessaa tokko buufata doonii qabaachuudha. Buufanni doonii kunis biyyoonni oomisha isaanii biyya keessaa gara alaatti akkasumas alaa gara biyya keessaatti karaa ittiin galchanidha. Kunis guddina biyyaaf baay'ee murteessaadha.

Siidaan Aksuum hambaa seenaa biyya kana keessatti beekamtii guddaa qabudha. Hambaan kun dhagaa tokko irraa ogeessota lammii biyya keenyaatiin hojjetame. Waanti kun immoo naannoo Tigiraay keessatti argamuun isaa immoo bakka sanaaf xiyyeeffannaa guddaan akka laatamu taasiseera.

Bineensonni baay'een isaanii galgala bahuudhaan nyaata isaanii barbaaddatu. Kana irraa ka'uudhaan namoonni hedduun akka isaan irraa ifeeggatan cimsamee gorfama. Kana waanta ta'eef yeroo bineensonni kun bahan namoonni qabeenya isaanii seeraan qabachuu qabu. Kana hintaane taanaan loon isaanii nyaata jaraa ta'u jechuudha.

Nama karaa irra deemaa jiruufi nama kan biraa geejiiba aadaa irratti meeshaa fe'atee deemaa jiru argaa jirra. Geejjibni aadaa kunis loon maqaan ishee harree jedhamuun beekkamtudha. Namoonni kunneen luka duwwaa deemaa jiru.

Alaabaa halluu sadi qabuudha. halluun alaabaa kanaa jalaa gara gubbaatti diimaa, keelloofi magariiisadha. gidduu alaabaa kanaatti aasxaan halluuwwan Akka cuquliisaa, diimaafi keelloo qabu akkasumas suuraan urjii fakkaatuun ni Jira alaabaan mallattoon insituu biyyaata tokkooti.

Qananiisaan Baqqalaa Atileetii Cimaa addunyaa irraa saffisa guddaa qabudha. Namni kun lammii Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessaa bahedha. Bara isaa keessatti dorgommiiwwan gaggeeffaman baay'ee keessatti adda durummaadhaan xumuruu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan qabeenya hedduus nama horachuu danda'edha.

Namoota heddu karaa gubbaa socho'aa Jiraniidha. namoota Kana keessa lamaan isaanii Uffata wanfakkaataa uffatanii fuuldura deemaa jiru. namoonni kuunnin immoo namoota lamaan kana duuba deemaa jiru. duuba isaanii mana halluu adii qabuufi alaabaa biyyaatu Jira.

namoota lama ta'anii dugda isaanii nutti garagalchanii fuula isaanii ammoo nurraa garagalchanii taa'aa jiran argaa jirra. namoonni kun lamaan isaaniiyyuu haalli tolfannaa rifeensa isaanii kan wal fakkaatudha. uffata marxoo maratanii jiru.

Minjaala biiroo keessa jiru duuba teessoo guddaan huccuu lallaafaa irraa hojjatame dhaabbatee jira. Minjaala gubbaa kompuutarri bifti adii qabu taa'ee jira. Minjaalli biiroo keessa taa'ee jiru muka irraa kan hojjatameedha.

Bakki kun, bakka gaara fi gaaraa gadi jiru yoo ta'u, bakka kanatti biqiloonni magariisni garaa garaa akkasumas midhaan nyaataf oolan garaa garaa facaafamanii jiru. Biqiloonni midhaanii unneen kan akka baaqelaa, ataraa, garbuu fi qamadii faa dha.

Iddoo kanatti kophee bifti isaa addaa adda ta`e argaa jirra. kopheen kun baay'inaan kan jirudha. kopheen kun saalaan osoo addaan hin baasiin kan jiruudha. kooheen kun gurguraaf kan ooludha. akkasumas kopheen kophee namoonni gurguddoo uffataniidha. kopheen kun akka ajaa'ibaa baay'ataam!

Maxxansi kun, maxxansa beeksisa daldalaa kan dibata zayitaa rifeensaa fi gogaati. Dibata zayitaa kana kan bebeeksisaa jiran namoota lama haalluu gogaa diimaa qaban tokko dubara kan biroo dhiira yoo ta'an, oomishni kun Afrii Herbaal jedhama.

Namni kun uffata aadaa ummata kibbaa uffatee iddoo gurgurtaa uffata aadaa dhaabbatee kan jiru yoo ta'u uffanni aadaa inni uffate halluu akka adii, gurraacha, keelloo fi kanneen biroo of keessaa qabu uffatee jira.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Suura ka'uun baay'ee jaalatamaadha. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een warra suura kaasuu danda'an bira dhaquudhaan haala gaariidhaan ka'uu barbaadu. Kun immoo galii warra hojii gaarii hojjetuu dabaluu keessatti qooda guddaa qaba jechuudha.

Kun, lafa qonnaa kuduraaleen nyaataa itti oomishamanii dha. Biqiltuun kun maqaan isaa qullubbii adii kan jedhamu yoo ta'u ittoo si'eessuuf akkasumas warshaalee qorichaa keessattis akka galteetti ni fayyada yokin qoricha oomishuuf ni oola.

Kun nama amantaa Ortodoksii Tewaayidoo kan ta'e yoo ta'u, ifaa dungoo harkatti qabatee argama. Namni kun gochaa amantii kana keessatti godhamu gochaa jira. Namichi kun kophaa isaa dhaabatee ifaa kana ibsaa jira. Namichi kun gocha amantii akkamii godhaa jira?

Gafarsi bineensa bosonaa baay'ee guddaa ta'edha. Bineensi kun sangaa fakkaata. Haa ta'u malee amalli isaa baay'ee addadha. Kana waanta ta'eef bineensota bosonaa warra kaan wajjin hariiroo hinqabu. Keessumaa diina isaa immoo gaafa isaatiin waraanuudhaan ofirraa dhoowwa.

Suuraan armaan olii kan inni nu hubachiisaa jiru, miidiyaa saba Oromoo, keessumattuu kan sagalee Qeerroo, miidiyaa hawaasaa kan itti sagalee isaanii itti dhangeessiffatan, wabii qeerroo fi qarree saba Oromoo kan ta'edha.

Kun mana kuusaa kitaabaa bakka kitaabonni gosni garaa garaa keessatti argamaniidha. Kitaabonni kunneen akkaataa gosa gosa isaaniitti wanta kitaabni keessa kaa'amu keessa qoqqoodamanii kaa'amanii jiru. Filachuuf akka ta'utti maqaan isaanii akka mul'atutti kaa'amanii jiru.

Namoota baayyinaan karaa konkolaataa gubbaatti argaman argaa kan jirrudha. Isaanis namoota uffata ispoortii uffatanii fiigichaaf manaa bahanidha. Namoota baayyee kana duubaan ammoo alaabaan kan mul'achaa jirudha. Innis alaabaa biyya Itoophiyaati.

Nyaata madaalawaa nyaachuun fayyummaa qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Nyaatni kun dhaangaa nyaataa keessaa coomaa fi zayita irra caalaatti kan bakka bu'udha. Nyaata foon, bu'aa aannanii, hanqaaquu fi kan biroo irraa hojjetamedha.

Iddoo kanatti wanti amma suuraa isaa argaa jirru kun dirree baay'ee bareedaa ykn ooyiruu bal'aa tahee argaa jirra. dacheen kun magariituu bareedduu kan taateedha. akkasuma illee dirree kana irra biqiloota gosa addaa addaatu jira.

Namni kun leenjisaa garee kubbaa miilaa 'Qidduus Giyoorgis' yoo ta'u, maqaan isaa Zarihuun Shangataan jedhama. Qomee halluu magariisa qabu, kan aasxaa kilabichaa ofirraa qabu uffatee, gonfoo gurraacha kaa'atee miidiyaadhaaf ibsa kennaa jira.

Harmee isiin argitan kun yeroo isheen biddeena tolchaa jirtu kan nutti agarsiisuudha. Akkasumallee harmeen kun biddeen baay'ee tolchitee jirti. Biddeen isheen tolchaa jirtuus bifti isaa adii kan ta'eedha. waa'een harmee kana maldhuttu sitti dhaga'ama?

Durii kaasee hanga har'aatti biyya kana keessatti hojiin mootummaafi kanneen biroo waraqaatti fayyadamuudhaan raawwatamaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa immoo teekinooloojiitti fayyadamuudhaan gara kompiitaraatti cehuu danda'eera. Kun immoo qisaasa'insa maallaqaafi dhumaatii yeroo hambisuu danda'eera.

Kun bakka marfata konkolaataa magaalaa keessa daandii irratti argamuudha. Marfatni kun dallaadhaan marfamee jira. Margi magariisni keessatti hojjetamee jira. Gidduu marfata kanaatti siidaa dubartii siinqee qabattee, qabees qabattee jirtutu hojjetamee jira.

Qaruuraa baay'ee minjaala irra naqamanii mana dhugaatii keessa ta'aa jiraniidha. Qaruuraawwan kunneen dhugaatii alkoolii kanneen akka biiraa waliin gabaaf dhiyaatu. Naannoo qaruuraa kanaa dhugaatiin halluu diimaa ifaa qabu ka'amee jira.

Atileetonni daandii sarara qabu irra fiigaa jiru . Atileetiin Itiyoophiyaa gurraattiin takka fuilduran irratti argamti . Isaan kaan immoo ishee hordofaa jiru . Walumaagalatti atileetota afurtu waliin wal dorgomaa jira.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagina yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Meeshaaleen faayaa, meeshaalee qaama nafa keenyaa irratti uffachuun yookaan keewwachuun miidhagina qaamaa nuuf dabalanidha. Amartiin Kun, mallattoo iddo bu'ee odaa kan qabu yemmuu ta'u, innis odaan hawaasa Oromoo biratti hiika guddaa kan qabudha.

Barattoonni dandeettii fi beekumsa isaanii guddifachuuf waliin dubbisuu fi waliin qo'achuu ni qabu. Kannaafuu, dubartoonni kunneen sadan gaaffii wal gaafachuudhaan qo'achuu irratti argamtu. Ati gareedhaan moo qofaan dubbisuu nama jaalatudha?

Biqiloonni uumamaa naannoo keenyaa madda hawwatummaa naannoo keenyaa fi akka madda qorichaattis kanneen nu gargaaranidha. Keessumattuu biqiloonni kanneen akka abaaboo addaa addaa yeroo itti daraaran bifa baayyee miidhagaa fi hawwataa ta'e kan qabanidha.

Barattoonni yookiin hojjettoonni garaa garaa kan wal gahii hordofan baruulee irratti yaadannoo bareeffachuu danda'an kana qabtu. Baruuleen kun jalli isaa sibiila irraa kan hojjetame yeroo ta'u, salphaatti iddoo itti ergaa barreeffaman kan baasudha.

Namni kun siyaasa Oromoo fi Itiyoophiyaa keessatti gameessa siyaasaa beekamaa kan ta'e Obbo Baqqalaa Garbaa jedhama. Obbo Baqqalaan miseensota Paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo keessaa nama tokkodha. Suufii uffatee, kishaafa godhatee jira.

Lafti umurii dheeraa jiraatteetti jedhanii saayintistoonni garaa garaa irratti walii galuu ni danda'u. Kunis kattaa fi dhagaawwan garaa garaa irratti argamuun murtaa'uu an dana'udha. Kattaaleen uumamaa kunneen boca nam-tolcheedhaan hojjetaman fakkaatu kan qabanidha.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Kun uffannaa aadaa oromoo kan ta'ee yeroo ayyaana, qophii, adda adda irratti kan uffatamu yoo tahuu mallattoo fi ibsituu aadaa oromoo kan taheedha. Uffannaan kunis mala aadaa moo ammayyan caalmatti faayama?

Kun aasxaa Waldaa Dargaggoota Oromiyaati. Aasxaan kun boca geengoodhaan kan hojjetame ta'ee, karaa oliifi gadiitiin afaan Oromoofi afaan Amaaraan, akkasumas afaan Ingiliziitiin barreeffamee jira. Gidduu isaa immoo mallattoo namaafi bokkuutu jira.

Suuraan asirratti argaa jirru kun ammoo barreefama Haile jedhuufi akkasumas gara gadjallaatti ammoo Hoteela fi Riisortii Hailee kan jedhu yoo ta'u barreefamni kun naannoo Hoteelli Hailee argamutti kan barreefamuun beekkamuu dha.

Dubartiin haalluu gogaa diimaa qabduu fi rifeensa ishee gadi filtee akkasumas fuula ishee qalama fuulaa dibattee jirtu kun, uffata aadaa haalluu adii qabuu fi abaaboo fi fakkiileen garaa garaa irratti haalluu biraan irratti hodhaman kaawwattee jirti.

Isaan kun gaggeessitoota biyyoota Afirikaa lama waliin taa'anii mari'achaa jiraniidha. Inni karaa bitaa pirezidaantii Somaaliyaa yoo ta'u, karaa mirgaan immoo pirezidaantii Ijiptiitu taa'ee jira. Duuba isaaniitiin alaabaan biyyoota lamaanii fannifamee jira.

Meeshaan kun, meeshaa biiroo fi manaati. Meeshaan kun teessumaaf yokin immoo irra taa'uuf kan fayyadu yoo ta'u, maqaan isaa soofaa jedhamee waamam. Soofaan teessoo uffata fufurdaa sibiila yokin muka irratti akka maxxanu gochuun hojjatamuu dha.

Wanti amma argamaa jiru kun kaalkuleeter kan ta'eedha. Kaalkuleeteriin kun bifti isaa gurraacha kan ta'eedha. Akkasumas kaalkuleeteriin kun jiruu fi jireenya namootaa keessatti faayidaa hedduu kan qabuudha. Faayidaa inni dhala namaaf kennu kunis yeroo qusachuuf fi kanneen kana fakkataniif kan nu fayyaduudha.

Dubartii mana yaalaa keessatti ogeettiin fayyaa yaala gochaafii jirtuudha. Dubartiin dhukkubsataa jirtu kun mataa fi morma isheetti uffata qorraa hidhattee jirti. Akkasumallee ogeettiin fayyaa tokko harka ishee minjaala irra godhattee 'kompiteera' qaqqabaa jirti.

Ijoolleen daree barnootaa keessa kan jiranii barsiistuun isaanii kompiitara irraa yeroo qayyabachiisan mul'ata. Ijoolleen kunis gamtaadhaan waliin kan qo'achaa jiranidha. Adeemsa barnootaa Keessatti barattoonni gareen yeroo qo'atan isa yeroo dhuunfaa caalaa bu'a-qabeessa ta'a.

Namoonni kunneen uffata aadaa uffatanii siinqee qabatanii dhaabbachaa jiru. Dubartoonni callee bareedaa kan ta`e morma isaaniitti naqatanii jiru. Dhaabbatanii jiru. Dhiirota sadii Fi kaan immoo dubartootadha. Haalli uffannaa isaanii baay'ee kan namatti toluudha.

Meeshaa ammayyaan kan oomisha makaruuf gargaaru yommuu ta'u, humna namaa qusachuu fi yeroo gabaabaatti namni akka oomisha isaa walitti qabatuuf kan gargaarudha. Meeshaan Kun kan namaan hojjetudha. Faayidaan isaa kan biraan maali?

Inni suuraa irratti muldhatu kun biqiltuu bishaan obaasaa jira. Akkuma beekkamu biqiltoota eega dhaabaniin booda bishaan ni obaafama. Biqiltuun eega dhaabateen booda bishaan yoo hin arganne ta'e ni goga. kanaaf biqilttota bishaan obaasuun baay'ee barbaachisaadha.

Kun, kophee dha. Kopheen kun gogaa irraa kan hojjatamee fi haalluu gurraacha kan qabu yoo ta'u, kopheen kun kophee ol dheeraa maqaan isaa buutsii jedhamuun waamamuu dha. Kopheen akka kanaa kun yeroo baay'ee waqtii gannaa yeroo dhoqqeen jiru keessa kaawwatama.

Addunyaa uummata aadaa fi barsiifata garaa garaa qabu keessa jiraachaa jirra. Harmootiin kun mataa isaanii irratti meeshaa jabanaa baachaa jiru baachaa kan jirani dha. Uffata gadi dheeraa uffatanii harka isaanii irrattis baatanii jiru.

Dargaggeessi magaalli tokko marga irra taa'aa jira. Kofoo adii uffatee luka lamaan isaa wal irra qaxxaamuree harka isaa irratti sa'aatii seekkoo hidhatee taa'aa jia. Gubbaa irraan kootii adii fi gurraacha hidhatee jira.

Uffanni kun, uffata harka namaatin naannotti hawaasan hojjatamu yoo ta'u, kuula haalluu adii, gurraacha fi kan biroo irraa hojjatama. Uffanni kun, aadaa Itoophiyaa keessatti kan beekamuu fi yeroo ammaa kana keessattuu waqtii ayyaanaa kan kaawwatamuu dha.

Bakka kanatti kan argamu dhagaadha. Dhagaan kunis bakka tokkotti walitti qabamee kan jiruu yommuu ta'u ijaarsaaf kan qopheeffamedha. Dhagaan meeshaalee ijaarsa manaa keessaa isa tokkoo yommuu ta'u manneen akka gamoo fa'aatu ittiin ijaarama.

Fakkii firii dabaaqulaati. Dabaaqulli kun firiin isaa guddaa kan halluu magariisa qabu danaa isa geengoo kan ta'eedha. Baalli biqiltuu dabaaqula kanaa magariisa yoo ta'u daraaraa halluu keelloo ofi irraa qaba.

Kun gosa allaatti xiqqoo Sumburbuta jedhamtuudha. Allaattin kun saffisa cimaa fi dandeettii arguu cimaa qabdi. Lafa dhaabattee waa ilaalaa jirti. Dudduuba isheetti immoo bosonni gobbuutu argama. Allaattin kun bifa bifa daalacha fi gurraacha walkeessa makame qabdi.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, Waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Mana baadiyyaa keessi isaa dhoqqeen maaragame keessa ijoolleen tarree galanii dhaabbachaa jiru. Ijoollee dhaabbatanii jiran duuba haadhoon hoolaa ni argamti. Gidaara ykn keenyan manaa irratfi fakkiin Iyyasuus Kiristoos maxxanee jira .

Addunyaan mandhee amantaa garaa garaa taatee kan jirtudha. Namoonni kunneen kan taa'anii kadhachaa jirandha. Hundi isaanii harka isaanii walitti qabatanii uumaa isaaniif sagadaa kan jiranidha. Baay'inni amantii gara fuula duraatti ni dabala.

Jaldeessi bifa ajaa'ibaa addunyaan raajeffatte qaba. Bifti isaa kunis nama waanta fakkaatuuf dhala namaa biratti akka addaatti ilalama. Kana malees amaloota nama wajjin wal isa fakkeessan hedduu qaba. Kana malees bineensi kun biqiltoota waanta nyaatuuf qonna keessatti balaaleffatamaadha.

Teessoo nama kan ta'e kan mana keenyaafi bakka hojii keenyaatti irra taa'uuf ni gargaarudha. Teessoon kun kan inni irraa hojjatame sibiila, ispoonjii, fi uffatadha. Teessoon kun teessoo xiqqoo kan ammayyaa'edha.

Qaamonni nageenyaa, qaama wabii uummataa ta'an, biyya isaanii tiksuu fi hawaasa isaanii cinaa dhaabbachuun rakkoo hawaasa isaanii irra gahu kamuu qolachuudha. Qaamni nageenyaa kunneen humna addaa poolisii naannoo keenyaa Oromiyaa jedhamu.

Kobbeewwan gogaan kunneen bifa garaa kan qabanidha. Hundi isaanii fakkii kaasuuf kan oolan yommuu ta'u, barattootni Injiinarii ijaarsaa baratan hundi kobbeewwan gogaa kanatti kan fayyadamanidha. Innis halluu garaa garaan fakkii kaasa.

Bilbila harkaa kan bifti isaa halluu cuquliisa minjaala irra taa'ee jira. Bilbilichi fuulaan minjaala irratti gadi garagalee jira. Karaa duubaan qaawwi kaameeraa ittiin kaasanii fi ibsaa ittiin ibsan shan ni qaba.

Kun gosa kophee dhiironni kaa'ataniidha. Kopheen kun gogaa irraa kan hojjetame yoo ta'u, bifa gurraacha kan qabuudha. Kopheen kun miila bitaafi mirgaan wal cina kaa'amee jira. Dirri kophee kanaa qaqaawwaadha. Karaa cinaatiin sibiilaan hidhamee jira.

Dubartoota lama kan mala aadaa fayyadamuudhaan biyyee suphee irraa meeshaalee manaa tolchaa jiraniidha. Dubartoonni kunneen lamaan isaanii shaashii mataatti hidhatanii jiru. Akkasumallee lamaan isaanii harka isaanii keessa meeshaan suphee kun jira.

Asxaa baankii Abisiiniyaatu suura irraa argaa jirra. Jalaan barreeffamni afaan lamaan ' Baankii Abisiiniyaa ' jedhu barraa'ee jira. Baankiin Abisiiniyaa baankiiwwan dhuunfaa Itoophiyaa keessatti argam keessaa isaa tokko fi isa hangafaati.

Boqolloon gosa biqiloota midhaan dheedhii nyaataaf oolan keessaa isa tokko. Boqolloon halluu magariisaa kan qabuu fi firii isaa yeroo daraaree gahe ofii isaa irratti kan buufatudha. Boqolloon soorrataaf baayyee jallatamaadha.

Akka bakkeewwan seenaa qabeeyyii beekamootti bakkeewwan tokko tokko yeroo dhagaan lafa keessaa ol bahee ijaarame ni Jira. Kanas kan adda Isa godhu dhagaan Kun mudhii olitti kan lafaa ol jirudha.

Manni yookin gamoon kun, maqaan isaa mana nyaataa fi mana siree ciisichaa dha. Manni nyaataa fi manni ciisichaa kun maqaan isaa Diimaa Hawus kan jedhamu yoo ta'u, manni kun mana umurii hedduu lakkoofsisee fi tajaajilaa kennaa turee dha.

Bakki kun, bakka magaalaa walakkaatti argamuu dha. Bakka kanatti konkolaatonni tajaajila hawaasaa kennan hammaan guguddoo fi xixiqqoo ta'an kan mootummaa fi kan nama dhuunfaas yoo ta'an, namoonni hedduunis bakka kana deemaa ni jiru.

Kuni beeksiisa tiivii tapha kubbaa agarsiiisuun beekamu DStv jedhamuudha. Dhaabbanni tiivii kun beeksisa isaa kana irratti badhaasawwan garaa garaa kennuun kan beekamuudha. beeksiisa kana irratti waa'ee badhaasa kanaa kan dubbatan barreefamonni afaan Amaariffaan barraa'an ni argamu.

Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa ta'an lama gidduutti gaggeeffamuudha. Gama morkattoota lamaaninuu goola egaa tokko tokkotu jira. Akkasumas namni taphachisus tokkotu jira. Taphni kubbaa miillaa seera mataa isaa qaba. Namna garee tokko keessaa balleessaa raawwatetti adabbiitu itti kennamu.

Muummichi Ministeera biyya Itoophiyaa Dookter Abiyyi Ahmeed jedhamu. Dookter Abiyyi haasaa isaanii miidiyaa irratti gochaa jiru. Cinaa harka isaanii mirgaatti immoo alaabaa biyya isaanii argina. Gareen siyaasaa isaanii badhaadhina jedhama.

Akka amantaa Kiristaanaatti waliif abboomamuun aarsaa irra caala jedhamee amanama. Kanaaf namoonni hordofaa amantichaa ta'an yeroo baay'ee sagalee kana hojii irra oolchanii jiraatu. Kana malees namoonni kaan immoo luka walii dhiqanii eebbifamoota ta'u.

Yaabbannoo yookaan riqicha yommuu ta'u, hojiwwaan hedduu ittiin dalaguuf kan gargaarudha. Hojiiwwan ittiin hojjechuun danda’amu keessaa kanneen akka mana bareechuu, halluu dibuu, mi'oota miidhaginaa ittiin bakka ol ka'aa ta'e irratti fannisuu fi kanneen kana fakkaatanidha.

Meeshaa manaa keessaa, meeshaan mooyyee jedhamu, meeshaa muka irraa soofamee hojjetamu, kan midhaan dheedhii addaa addaa mana jireenyaa isaa keessatti namoonni itti tumanidha. Mooyyeen kan itti gadi tumanii fi kan ittiin tuman kan of keessaa qabudha.

Meeshaaleen faayyaa meeshaalee gatii qaalii akkasumas albuuda gatii qaalii irraa hojjatamanidha. Meeshaaleen faayyaa Kunis, miidhaginaaf yookiin bareedinaaf bitamanii kan keewwatamaniidha. Meeshaaleen faayyaa qaama keenya iddoo baay'eetti keewwatamu. Fakkeenyaf harkatti, mormattiifi gurratti godhatamu.

Shamarran Oromoo uffata aadaa Oromoo naannawaa Shawaa uffatanii shoboxee sirbaa jiru. Dudduuba isaanii bosonni ni jira. Shamarran torbatu hiriiranii shubbisaa jira. Naannoon isaan dhaabbatanii jiran akka malee magariisadha. Shamarran sadii uffata adii uffataniiru.

Bunni madda galii fi madda seenaa biyya keenya Itoophiyaa yeroo dheeraati. Oomishni bunaa Itoophiyaa keessatti seenaa yeroo daldala karaa dheeraa waliin kan wal qabatudha. Bunni yeroo danfifamu halluu gurraacha keessatti diimatu kan horatudha.

nama biqiltuu bunaa cinaa dhaabbatee jirudha. Bunni kunis ija baayyee kan ofirraa qabu yo ta'u , diimatee gahaa kan jirudha. namni kunis baala biqiltuu kanaa qabatee kan jiruufi bunoonni baayyeen bakka kana kan jiranidha.

Isaan kun hordoftoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Akkaataa seera amantaa isaaniitti uffata amantaa uffatanii ayyaana kabajuudhaaf ba'anii jiru. Dargaggoonni uffata faarfannaa adii ta'e uffatanii mataa isaanii irra gonfoo mallattoo fannoo ofirraa qabu godhatanii jiru.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; fiicharii Itiyoo telekoomi kan mul'su yommuu ta'u, afaan ingiliffaafi afaan amaaratin kan barreeffamee ta'uu kan nutti agarsiisudha. Garuu fiichariin kun kaardii moobayilii irratti moo maal irratti barreeffamee jiraa?

Namoonni ogummaa gamoo ijaaru qaban waan baay'ee aarsaa godhanii hojii kana hojjetu. Isaan kun sibiila utubaa gamoo ta'u hidhaa kan jiran yommuu ta'u, booda irra immoo dhagaa fi simmintoon guutu.

Isaan kunneen ijoollee baadiyyaa bishaan lagaa waraabaa jiraniidha. Qodaa bishaan itti waraaban qabatanii burqituu lagaa irraa bishaan waraabbachaa jiru. Naannoo isaan itti bishaan waraabaa jiran kun lafti isaa dhagaa qaba.

Kopheen waanta miila namaatti keewwatamu yookaan immoo qaama namaa irraa balaa addaa addaa ittisuuf ooluudha. Kopheen waantota garaagaraa naannoo keenyatti argaman kan akka gogaa Bineeldotaa, biqiloota naannoo keenyaa irraa kan hojjetamudha.

Namoonni hanga'oota mootummaa kan taa'aniidha. namoonni kun hayyoota ykn beektota kan taa'aniidha. namoonni kun namoota lammummaa biyya Itoophiyaa kan qabaniidha. namoota kana bira alaabaa Itoophiyaa kan taheetu bira jira. namoonni uffannaa wal fakkaataa uffatanii kan jiraniidha.

Namoota bishaan daakaa jiran yommuu ta'an, bishaan keessa gadi dhodhokataniiru. Baay'inni isaanii ja'a. Waldorgommii daakaa irra waan jiran fakkatu. waldorgommiin isaanii garuu kan taphati malee isa kan seera qabeessaa hin fakkatu.

Qotiyoon lamaan kunneen qotiyoo qonnaa dha. Qotiyoon kun kan dullooman yoo ta'u, gaafa dhedheeraa kan qabanii fi dulloomanii kan jiranii dha. Qotiyoon qonnaaf ooluun cinaatti foon isaanii nyaata gosa garaa garaa irraa qopheessuuf ni oola.

Mana baay'ee miidhagaa dhagaa fi simmintoo irraa akkasumas sibiilota jajjaboo irraa ijaaramee jiru argina. Manni kun kellaa cimaatiin marfamee argama. Mana gulantaan isaa sadii ta'edha. Daawwitii nama argisiisaniis ijaaramee kan jirudha.

Naannoo lafa dhagaa qabuudha. lagni bishaan keessa yaa'u tokko biqiltoonni magariisni muraasni keessatti argamu. naannawa kanatti biqiltoonni magariisni gaggabaaboon akkasumas biqiltoonni dhedheeroo muraasni ni jiru. lafti naannoo kanaa biyyee baay'ee Kan hin qabneedha.

Namoonni saalan dhiira fi dubara ta'an kunneen walitti qabamanii daandii asfaaltii walakkaa yokin addabaabaayii dhaababatanii suura ka'aa jiru. Namoonni kunneen uffata aadaa Oromoo haalluu adii fi fiixee isaa irratti immoo haalluu gurraacha, adii fi diimaa qabu uffatanii jiru.

Konkolaataa guddaa albuuda baasuuf akkasumallee biyyoo haruufi dhagaa gurguddaa fuudhuuf nu gargaarudha. Innis albuuda baasaa kan jirudha. Barreeffamni afaan amaaraatiin barreeffames naannoon kun galii albuuda baasuutiin miiliyoona 58 caalaa argateera jedha.

Atileet Qananiisaan abaabaoo adii fi keelloo harkatti baatee dhaabbachaa jira. Gubbaan ' Atileetiin Lammii Itiyoophiyaa Qananiisaa Baqqalaa nama Ispoortii jaarraa digdamii tokkoffaa Afrikaa jedhamuun Filatame ' jedhu Afaan Amaariffaan katabamee argama.

Biqilaan kun biqilaa baay'ee bareedaa fi baay'ee kan namatti toluudha. biqilaan kun bifti isaa magariisa kan taheedha. biqilaan kun baalli isaa qal'aa dhedheeraa kan taheedha. biqilaa kana harkaa namaan kan eegamaa kan jiruudha.

meeshaa mana ittiin qulqulleessuuf nu gargaarudha. innis muka irraa fi meexxii irraa kan hojjatamedha. bakka tokkotti walitti qabamee taa'ee kan jirudha. mooraa keessa illee ittiin qulqulleessuuf yeroo baayyee kan itti fayyadamnudha.

Kopheen dhiirotaa yeroo baay'ee jabaa fi kan umurii dheerachuu danda'udha. Kopheen kun namoota waraanaa fi ijaarsa gamoo irratti hirmaataniin kaawwatama. Kuffiyyaan bira jiru kuni immoo aduu isaan irraa ittisuuf kan gargaarudha.

OBN qophiilee baay'ee hojjechuudhaan uummata isaanii biraan gahuudhaan beekamu. Qophiilee kanneen keessaa tokko qophii Caayaati. Qophiin kun akka naannoo kanaatti rakkoo waajjiraalee mootummaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuudhaan hooggantoota isaanii keessummaa godhachuudhaan gaaffiiwwan uummata keessa jiran gaafachuudhaan deebiin kan irratti laatamudha.

Kun gosa nyaataa reefuu hojjetamee nyaatamuuf akka ta'utti dhihaatee jiruudha. Ittoon isaa gosa lama ta'ee qophaa'ee jira. Tokko foon irraa kan qophaa'eedha. Saanii itti nyaatamu irratti buddeen irratti baafamee jira.

Isaan kun poolisoota tiraafikaa daandii irratti walitti qabamanii jiraniidha. Poolisoonni kunneen uffata seeraa hojii isaanii uffatanii daandii konkolaataa irra walii wajjin dhaabbatanii jiru. Poolisiin tiraafikaa inni tokko meeshaa wayii ijatti qabatee ilaalaa jira.

Lafa kana irra jiraachuuf namni hojiilee adda addaa irratti bobba'a. Fakkeenyaaf dubartiin Kun hojii gaazexeessummaa irratti bobbaatee kan hojjetu yommuu ta'u, harka isheetti sagalee guddiftuu qabattee, harka ishee tokko immoo bal'istee haasa'aa jirti.

Barcumaa( teessoo) namni tokko irra taa'udha. teessoo Kun Luka afuriifi iddoo dugdaan itti hirkatan Kan qabuudha. halluun inni ittiin hojjatame gurrachadha. iddoon teessoon Kuni keessa taa'ee jiru halluu gurraacha qaba. mana keessatti irra taa'udhaaf fayyada.

Suura kana irratti kan argamu suura saamunaa laaxii jedhamudha. saamunaan kun saamunaa qaama ittiin dhiqatanidha. Suura kan irra saamunaa lamatu argama. Saamunaan laaxii kun fayyaa gogaa keenyaatiif kan nu fayyadudha.

Allaattii baallee balliftee samii keessa balali'aa jirtu argaa jirra. Allaattiin kun halluun ishee adii yoo taatu yeroo ammaa kan qilleensa irra barrisaa kan jirtudha. Maqaan allaattii kanaas sumburbuta jedhamuun kan beekkamtuudha.

Dubartoonni kunneen uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii daandii irra dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u duuba isaanii dhiiroonni uffata aadaa uffatanis ni jiru. uffanni aadaa isaan uffatan halluu akka keelloo, adii fi diimaa of irraa qaba.

Yeroo sagantoota adda addaa keessattuu Akka sadarkaa mootummaa naannoo oromiyaatti sirboonnii fi sagantaan bashannanaa ni qophaa'u. Isaan keessaa sirni waltajjii irratti ni dhiyaata. Sirboonni Kunis kan nama gammachiisan fi akkam Akka nama bashannansiisan ajaa'ibaa

Baadiyyaan bakka jireenyaaf baay'ee mijataadha. Kana jechuun qilleensi isaa hargansuudhaaf baay'ee mijataadha. Kana malees baadiyyaa waanti adda taasisu mana jireenyaa isaaniiti. Kun immoo durii kaasee hanga har'aatti Citaadhaan ijaaramuu isaati. Manni kun miidhaa haaqabaatu malee ho'a aduutiin namni akka hinmiidhamneef aduu tasgabbeessuu danda'a.

Namoota sadi waliin dhaabatanii jiraniidha. namoonni kunniin umriin isaanii daa'ima Kan ta'aniidha. hundi isaanii rifeensa maramaa Kan qabaniidha. qaama isaanii gara muraasaan malee Kara kaaniin qullaa isaanii jiru. harkafi morma isaanitti faaya godhatanii jiru.

Fakkii dubartii bareedduu mataa ishee dugda ishee irra jigsitee jirtuudha. Dubartiin kun kullittaa daalacha uffattee shurraaba diimaa immoo jalatti uffattee harka wal keessa marattee dhaabbachaa jirti. Dubartii kana bira fakkiin alaabaa Itiyoopiyaa jira.

Kutaa hirriibaa kan meeshaaleen keessa jiranidha. Kutaan ciisichaa kun siree irra ciisan, meeshaa uffataafi kophee keessa kaawwatan akkasumallee, meeshaa wantoota biroo kan akka kitaabaa kan keessa kaa'antu jira. Daawwitiin tokkos minjaalarra dhaabbatee argama.

Kun biqiloota kutata kutataan biqilanii jiraniidha. Biqiloonni kunneen sararaan kan dhaabaman yoo ta'u biyyeen isaan irra dhaabaman kun biyyee diimaadha. Maasiin biqiloonni kun irra dhaabamanii argaman baay'ee bal'aa fi guddaa kan ta'eedha.

Dubartoota huccuu halluu walfakkaataa qabu uffataniifi dhiira tokko huccuu gurraacha uffatu Kan gidduu isaanii jiruudha. huccuunndubartoonni Kun ni uffatan magaalaafi adii burreedha. dubartoonni hundi isaanii harka isaanii lamaan gara oliitti qabanii jiru.

Namoonni kun dhukkubsataa yaalaa jiru. ogeesssi fayyaa kun galmeerratti waa galmeessaa jira. Dhukkubsataa yaalamaa jiru agina. Namichi waa Barreessaa jiru kun afaanitti waa hidhatee jira. Namni Kun mataatti waa maratee jira. kutaa kana keessatti kan argaa jiruu namoota sadiidha.

Kun nyaata qopheessuudhaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'e zayitiidha. Zayitiin ittoo miyaawaa qopheessuudhaaf gargaara. Bifa keelloo kan qabu ta'ee qodaa itti gurguramutti naqamee wal cina kaa'amee jira. Tokkoo tokkoo qodichaa irratti maqaafi odeeffannoon zayitichaa maxxanfamee jira.

yeroo durattii namoonni haala seera qabeessa ta'eefi amantii isaanii kabajuun uffatanii waltajjii mana amantaa isaanii irratti olba'uun namootaaf barsiisa amantaa isaanii ni taasisu. yeroo duriitti shaamarran bakka waan hin qabneef yeroo baay'ee dhiirota umuriin isaanii fagaateen kan taasifamudha.

Biyyi humn nama baratee danuu qabdu meeshaalee ammayyaa hedduu akka qabdu shakkiin tokko iyyuu hin jiru! Meeshaaleen mana kana keessa minjaalaa fi teessuma irra taa'an waliin jiru kun kompiitara jedhama.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa mana akkasumas namoota baayyatanii mana kana jala dhaabbatanii haasa'aa jiranidha . Manni kunis mana suuraa. Muka odaa ofirraa qabu yoo ta'u mana amantaa waaqeffannaati.

Biyyi keenya yeroo baay'ee raayyaa ittisa biyyaa baay'inaan leenjisuudhaan biyyaaf gumaachiti. Kana waanta ta'eef biyyi keenya ofirra dabartee biyya biraatiifuu wabii ta'uudhaan beekamtii argachuu dandeesseetti. Kana malees raayyaan kun tajaajila lammummaa baay'ee uummata isaaniitiif kennuudhaan beekamu.

Yeroo durii namni balbala akkasumas karra isaa cufachuuf muka fayyadama. Yeroo amma kana garuu furtuun ammayyaa waan jiruuf baay'uma wanti nama rakkisu hin jiru. Qarshii yoo qabaatte akkuma saamsamee jiruutti bitattee itti fayyadamuu dandeecha

nama fuulli isaa hin mul'anne argaa kan jirrudha . kunis faaya gosa adda addaa kan of irraa qabdudha. isaaniis kanneen akka faaya qubaa fi faaya mormaadha . kunis warqee irraa kan hojjatamedha. innis baayyinaan qubaaf morma isheerra kan jirudha.

Ijoollee baay'ee wantoota adda addaa hojjechaa jiraniidha. Ijoollee kana keessaa tokko mataan gadi jettee mataa lafatti buustee sagadaa jirti. Kanneen kaa'aan immoo sochii adda addaa hojjechaa jiru. Naannoo ijoollee kanaa qaruuraa bishaanii baay'eetu lafa jira.

Oomishaaleen qonnaa kunneen kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaa nyaataf akkasumas oomishaalee warshaatif akka oomisha dheedhiitti fayyadanii dha. Kuduraa fi muduraaleen kunneen kan akka:kaarotii, moosee ,qullubbii adii fi kanneen biroo faa dha.

Isaan kun namoota sadii bakka ol ka'aa irra waliin dhaabbachaa jiraniidha. Ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaafi namni biroo tokko waliin dhaabbachaa jiru. Duuba isaaniitiin alaabaan Oromiyaa fannifamee jira.

Namoonni hedduun saalan dhiira ta'an, uffata aadaa halluu adii qabuu fi gonfoo uffataa mataa isaanitti maratanii jiru. Kana malees namoonni kunneen, harka isaanitti ulee abbaa gadaa akkasumas ulee mukaa qabatanii hiriiranii jiru.

Laga bishaan haree tabba irraa asiin gadee dhangalaasudha. Bishaan kunis bakka ciisee turee sababa teessuma lafaatiin haramee yommuu gadi dhangala'u dhagaa gurguddaa kana rukutee kan darbudha. Naannoon kun eessa sitti fakkaata?

Meeshaalee aafaa garagaraatu walitti qabamee fakki kanarra mul'ata. Meeshaa aadaa ufii beekun yoomillee taanan akka ati eenyummaa kee akka jabeessituuf kan tajaajiluudha. Jabaatani jabeessun boruuf ol kaayanii dhalootaagarsiisuf kan ooludha.

Maangoon gosoota fuduraalee keessaa tokko ta'ee inni kan irraa funaanamu muka guddaa erga guddatee booddee daraaraa kennuuni. Kanas muka isaa irraa erga funaannee booddee gara gabaa fi fayidaa irra oolchina.

Dhugaatiiwwan kunneen, dhugaatii gosa garaa garaa dha. Dhugaatiin kunneen dhaabbata Mohaa jedhamuun kan oomishaman yoo ta'u, kan akka:faantaa, kookaa kollaa, ispiraayitii fi kanneen biroo faa hedduu dha. Dhugaatiin lallaafaa kunneen waggoota dheeraadhaaf kan oomishamaa turanii dha.

gamoolee baayyinaan wal cinaa tartiibaan jirani fi gamoolee kunis kan isaan ijaarraman mootummaadhaan yoo ta'u koondominiyeemii jedhamuun kan beekkamudha. mana jireenyaa uummata biyyattiif mootummaa biyyattiin kennamudha. kutaa baayyee kan of keessaa qabudha.

Kuni oomisha muduraa paappayyaa jedhamudha. Paappayyaan kun akka nyaataaf ta'utti mummuramee lafa kaa'amee jira. Gara gubbaatti ammoo oomishi kun maasii isaa keessatti osoo jirma isaa irra jiruu mul'ata. Cinaa isaa gara mirgaatti ammoo oomishi kun bakka lamatti adda bahee jira.

Namni jiraachuuf soorata isa barbaachisa. Sooratni dhala namaaf barbaachisu kunis maddi isaa garaa gara. Fakkeenyaaf firiiwwan mukaa, midhaan fi kanneen kana fakkaatan. Suuraa kana irratti kan arginu immoo dubartii buddeena Xaafii irraa tolchitee bakka tokkotti kuustedha.

Kun waajjiraa fi meeshaalee wajjira keessatti argamaniidha. Meeshaaleen kanneen akka barcuma ammayyaa, minjaala ammayyaa fi deesk-tooppiiwan kompiwuuteraa waajjira kana keessatti ni argamu. Barcumni achi keessatti argamu kallattii hundaan naanna'uu kan danda'uudha.

Manneen barnootaa garaa garaa kan gulantaa adda addaa qaban magaalaa guddittii Itoophiyaa, Finfinnee keessa bal'inaan tamsa'anii jiru. Manni barumsaa Sadarkaa lammaaffaa Leenca Gurraachaa isaan keessaa tokko ta'ee, barnoota qulqullina qabu kan kennudha.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Akka biyya kanaatti dungoon sababoota garaa garaatiin qabsiifama. Isaan keessaa tokko kabaja guyyaa dhalootaatiini. Kun bakka hedduutti baay'ee beekamaadha. Kana malees namoonni tokko tokko yeroo gaddaas dungoo kana qabsiisuudhaan miira isaanii ibsatu. Kana malees manneen amantaa keessattis akka aarsaatti fudhatamuudhaan galataaf dhiyaata.

Dubartiin kun dubartii karaa irra adeemaa jirtuudha. dubartii dheertuu bifni ishee diimtuu taate kun harkatti waan akka boorsaa wayii harkatti qabattee kan jirtuudha. Akkasumas karaa dubartiin kun irraa adeemaa jirtuu kun karaa bareedaa kan taheedha.

Arbi bineensa guddaa bakkee jiraatu keessaa isa tokkodha. Bineensi kun tooraan kan adeemaa jirudha. Arbi baala mukaa kan sooratuu fi paarkii Afirikaa keessaa naannoo Saavanaatti bal'inaan kan argamudha. Fuuncaa soorataa iddootti eega.

Oromiyaan erga akka naannootti of dandeessee hundeeffamteen asitti mirga ofiin of bulchuu heeraa fi seeraan kennameefii kan qabdudha. Magaalota garaa garaa keessatti waajjira naamusa poolisootaa eegu hundeeffattee qabdi. Waajjirri Fiicheetti argamu kun akkasumadha.

Namoonni hedduun bishaan haroo marsanii irreeffachaa jiru. Shamarran uffata aadaa Oromoo uffatanii harkatti lataa fi ilillii birraa qabatanii irreeffachaa jiru. Haroon isaan itti irreeffachaa jiran akka malee qulqulluudha. Kana malees, siinqee harkatti qabataniiru.

Barjaa yookaan beeksisa baankiin Birhaan dhiyeesse yeroo ta'u namoonni garee teelegiraamii isaaniitti makamanii dorgommii dhiyaatu irratti hirmaachuun fayyadamoo akka ta’aniif waamicha dhiyeessaa jira. Dhaabbileen gara garaa yeroo gara garaatti beeksisoota akkasii ni baasu.

Gosa dibata fuulatti dibamu dibattee jirti. dibanni Kuni Kan dibatamu fuula namaa qulqulleessee bareechuufi. dibanni kin erga dibatamee booda turti sa'aatii muraasaan booda ni dhiqatama. yemmuu shiqatamu sanatti fuula namaa Isa duraarra bareechee argamsiisa.

Hogganaan siyaasaa fi miseensi paartii badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaan miidiyaaleef ibsa kennaa niru . Miidiyaaleen kanneen akka ETV , OBN, Faaanaa fi kan kana fakkaatan fa'aadha .Isaan Malees, OBS ni argama .

Qonnaan bulaan tokko ooyiruu midhaan irra faca'ee marge gidduutti dugdaan gadhi jedhee midhaan margaa ilaalaa jira. Ooyiruu midhaan irra faca'ee jiruu achi mukkeen gurguddoon tarree galanii dhaabbachaa jiru. Bilbilli suuraa kana kaase kamoon C jedhama.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Mana foon itti gurguramudha. namni tokko iddoo foon jiru keessa dhaabatee foon muraa jira. foon hedduun fannifamee jira. namoonni lama immoo fooon bitachuuf mana foonii Kana. fuuldura dhaabachaa jiru. teessoon hedduun mana kana keessaafi ala ni jira.

Nama dukkana keessa dhaabatee xuwaafii of duratti ibsaa jirudha. Innis ificha of fulduratti ilaalaa jira. Namtichi kun uffata yeroo gara mana amantaa ortoodoksii deemamu uffatamu uffatee jira. Kanaaf mana amanticha keessatti galataaf dhaabate jira.

Gamooo gabaabaa fuuldura konkolaataawwan hedduun dhaabbatanii jiru. Gamoon mul'achaa jiru garri caalu fuulleen uwwifamee jira .Konkolaataan fe'umsaa adiin tokko duwwaa isaa imalaa jira. Gartokkeeb gamoo kanaa ganaa ijaarsa irra kan jiruudha.

Kitaabni afaan Amaariffaa mata dureen isaa ' kaappuchiinoo' jedhu fakkii irraa mul'achaa jira . Fakkiin kitaaba irratti kaafamee jiru holqa diimaadha. Mata duree jalatti ' Kuusaa Asoosama Gaggabaaboo ' jedhu barreeffamee jira.

Maxxansi kun, maxxansa daldalaa bebeeksifamaa jiruu dha. Oomishin as irratti bebeeksifamaa jiru kun, oomisha bunaa yoo tau, dubartii uffata adii uffattee harka isheetti immoo jabanaa qabattee teesseen bebeeksifamaa jira. Dhaabbanni beeksisa kana beeksisaa jiru dhaabbata kamii dha?

Kun doktara fayyaa dhukkubsataa yaalaa jirtuudha. Doktarri kun uffata dambii doktorootaa uffattee namootaa yaalaa jirti. Mataa isheetti waa marattee, afaan isheetti maaskii kaawwattee jirti. Doktarri kun gateetti yookiin morma isheerra maal kaawwattee jirti?

bineeldi asirratti argamtu kun immoo adurree jedhamuun kan beekamtu dha. adurreen egaa mana keessatti hantuuta adamsuudhaan meeshaaleefi uffata mana keessaa akka hin banneefi hin ciccinne gochuu keessatti gahee guddaa kan qabdudha. halluun ishees buburreedha.

Qaamonni nageenyaa, qaama biyya tokkoo birmadummaa ishee tiksuuf yemmuu ta'an, isaanis hawaasa isaaniif waardiyyaa ta'uun qorraa fi ho'a osoon jenne uummata isaanii kan deeggaranidha. Walabummaa biyya tokkoo eegsisuuf qaamonni nageenyaa murteessoodha.

Akka biyya keenyaatti mootummaafi dhaabbileen amantaa hojii hedduu waliin hojjechuudhaan beekamu. Kun immoo biyya kanaaf faayidaa guddaa qaba. Keessumaa dhimma nagaa irratti qaamoleen kun lamaan yoo wajjin hojjetan dhiibbaa guddaa argamsiisuu danda'u waanta ta'eef ciminaan irratti hojjetamaa jira.

Meeshaan geejibaa kun, doonii meeshaalee baatee geejibsiisaa jiruu dha. Dooniinn kun haalluu cuquliisa kan qabu yoo ta'u, qaama bishaanii irratti tajaajila meeshaalee geejibsiisuu kennaa jira. Dooniin, meeshaalee geejibaa meeshaalee ulfaatoo geejibuuf oolu keessaa isa tokko.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Haadhi kun buna danfiftee dhugaa jirti. Dubartiin kun naxalaa bifa adii qabu mataatti haguuggattee, hixaana aarsitee shinii fi baattoo shinii of dura olkeessee jirti. Akkasumas marga jiidhaa fuuldura ishee afattee jirti.

Mana baadiyyaa kan namoonni keessa jiraachaa jiranidha. Manni kun kan inni irraa ijaarrame muka, biyyoo yookaan dhoqqee fi citaadha. Mana kana fuulduratti ammoo namoonni ni argamu akkasumas beenldonni illee ni argamu.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Manni barnootaa, bakka iddoo kuusaa beekumsaa fi bakka itti doofummaan itti dhabamsiifamudha. Mana barnootaa keessa hedduminaan kan jiru barattootaa fi barsiisota buleeyyii addaa addaa beekumsa isaanii barattoota isaaniif qoodantu jiru.

Dacheen ykn dirree kun dachee baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taatee fi jireenyaaf kan mijattudha. dacheen kun uumamaan kan baay'ee bareeddee ykn baay'ee miidhagee kan jirudha. akkasuma illee dachee kana irratti wantoota hedduu argaa jirru.

Barjaa ulaa gamoo baay'ee qabu irratti hojjetamee jiruudha. Barjaan kun barreeffama halluu adda addaa kan akka magariisa, diimaa fi cuquliisa qabuun irratti barreeffamee jira. Balballi ulaa barjaa kana jala jiruu beeksisa adda addaatu irratti maxxanfamee jira.

Iddoon kanatti reedoo ykn teebbii bareedaa baay'ee miidhagaa tahee argaa jirra. teeppii kun gatiin Isaa baay'ee minya'a kan tahee fi qaalii kan taheedha. teeppiin kun jireenya dhala namatiif faayidaa addaa addaa kan kennanidha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjiba qilleensarraa kan ta'e Xiyyaaradha. Xiyyaarri geejjibaa qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Daawitii jedhamuun beekama. daawitiin kun haguuggii diimaa qaba. daawitiin Kan nu fayyadu ittiin qaama keenya keessatti laallannuudha. daawitiin yemmuu ilaallu Isa keessatti Kan mul'annudha. gabaabumatti fuula keenyarra waan jiru ittiin ilaallee adda baafachuuf ni fayyada.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha ni dubbisu.

Kun ammoo taappellaa waa'ee mana gurgurtaa midhaanii himuudha. taappellaan kun waraqata guddaa irratti hojjatamuun utubaa mukaa irratti fannifamee argama. Fuuldura isaatti ammoo qe'ee namootaatu jira. Taappellaa kana irratti barreeffama waa'ee maalii dubbatutu argama?

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa nyaata aadaa kan ta'ee fi xaafii diimaa irraa kan hojjatamee yeroo hedduu sagantaalee adda addaa irratti dhiyaatudha. Kunis yeroo dhiyaatu dhadhaa dirra isaa dibuudhaani.

Gaalli kun ba'aa baatee karaa adeemaa kan jiruudha. gaalli kun hojjaan isaa baay'ee dheeraa kan taheedha. akkasumas mormii gaala kanaa baay'ee dheeraa kan taheedha. gaala kana kan eegaa jiru kun miliishaa ykn humna nageenya kan taa'aniidha.

Naannoon uumama keenyaa, waantota dinqisiisoo addaa addaatiin kan badhaadhedha. Isaanis namoonni deemanii akka itti bashannananifi ittis haara galfataniifi. Riqichi Kun uumamaan laga guddaa kana irratti kan tolfamee jiruu fi baayyee nama dinqudha.

Nama mootii biyya kanaa biyya Itoopiyaa jedhamtu kanaa yeroo tokko buchaa turedha. Innis kan inni aangoo isaa sana qabate lolaan yookaan waraana isaatiin waraana nama biraa waraaneetudha. Maqaan isaa eenyu jedhama?

Fakkii kana irratti kan argamu giddu gala gurgurtaa fi bittaa anaanaasii ti. Kunis walitti qabamuun gurguramaa kan jiruu fi namoonnis bakka sana deemanii akka bitataniif haall mijeeffamee jiruu isaatu mul'ata.

Mana qinxaaboo jechuun, mana meeshaaleen tajaajila addaa addaa bakka tokkotti argamuu danda'an keessatti gurguramaniifii, maamiloonni waanta bitachuuf fedhii isaanii ta'e bakkuma tokkotti argachuu kan danda'anidha. Qinxaaboon kunis walitti qabama wantoota nyaataf oolan addaa addaati.

Iddoo kanatti namootni walitti qabamanii marii gaggeessaa kan jiraniidha. Fuuldura isaanii bishaan haguugamee fi teessoon kan jiruudha. Alaaban Itiyoophiyyaa fi kan biraa iddoo kanatti ni jiru. Mana isaan keessa jiran kana foddaan ni jira.

Kun nyaata qopheessuu keessatti kan baay'ee fayyaduudha. Maqaan isaa qullubbii adii jedhama. Qullubbiin kun sanyiin isaa dhaabamee erga bilchaatee booda hidda isaatu nyaataaf oola. Keeshaatti naqamee jira. Akkasumas, keeshaawwan biroon cina isaatti argamu.

Naannoo baadiyyaatti hojii waliin gahinsa bishaan dhugaatiitiin uummanni baay'een fayyadamaa ta'eera. Uummanni achi jiraatu kan yeroo durii burqaafi laga dhugee jiraatu; Amma garuu bishaan qulqulluun baay'ee isaanii bira gaheera. Waliin gahinsa irratti jalqabbii gaariitu jira. Uummanni hundi Bishaan qulqulluu akka argatuuf maaltu godhamuu qaba?

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Geejibni wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo garaa iddoo biraatti ittiin socho'uudha. Geejibni bakka lamatti qoodama. Isaanis, geejiba ammayyaafi geejiba aadaati. Geejiba ammayyaa kan jennuun kanneen akka xiyyaaraa, konkolaataa, baaburafi dooniiti.

Dubartii buna danfisuuf akaawaa jirtudha. Isheenis harka tokkoon buna sochoosaa harka biroon ibidda itti bubbisaa kan jirtudha. Dubartiin kun uffata aadaa naannoo amaaraa uffattee jirti. Isheenis as ilaalaa kolfaa jirti.

Dhaangaaleen nyaataa hedduutu jiru. Isaan keessaa inni ijoo fi barbaachisaan coomaa fi zayita yeroo ta'u, nyaata hir'ina dhiigaa fi gadi bu'uu ulfaatina qaamaa hir'isuu keessatti gahee guddaa taphatudha. Baay'inaan nyaachuunis miidhaa qaba!

Dhagaraa garmalee qara ta'an lama wal qaxxaamuranii muka irra taa'aa jiru . Dhagaraa jala mukkeen goggogaan jiran mummuramanii jiru. Dhagaraan garmalee jabaata fi salphaatti cituu yookin dacha'uu hin dandeenye irraa tolfama.

Mana nyaataaf dhugaatii yookaan ammoo bakka bashananaa kanatti ammoo namoota baayyeetu dibaabee jalatti walitti qabamee taa'aa kan jiranidha. Namoonni kunneen ammoo wal wajjiin gurmii girmiin taa'aa kan jiranidha. Bakkichis baayyee bal'aadha.

Kuni qe'ee baadiyyaatti argamu yoo ta'u, manni muka fi biqiloota garaa garaa irraa hojjatame balbala seensaa tokko qabutu qe'ee kana keessa jira. Mucaan xiqqaan tokko balbala manaa irra dhaabatee argama. Naannoo sana biqiloonni fi mukkeen gurguddoon ni argamu.

meeshaa ixaanni irratti aarfamu. meeshaan kun meeshaa mana keenya kkeessatti yooaan iddoo hojii keenyaatti ixaana irratti aarfachuuf itti fayyyadamnudha. meeshaan ixaanaa kun ammoo mana eessatti afata llafaa irratti kan argamudha.

Kun teessoo bareedaa muka irraa bocamee tolfameedha. Teessooon kun bifa gurraacha kan qabu yoo ta'u, miila afur qaba. Teessoon kun iddoo itti hirkannoo illee kan qabudha. Mataan hirkoo teessoo kanaa boca akkamii qaba?

Uffanni haalluu adii ta'e qabu kun, uffata aadaa Itoophiyaa yoo ta'u uffanni kun hedduu bareedaa dha. Uffanni kun yeroo baay'ee yeroo qophiin addaa kan aaka:cidhaa, kiiristinnaa, ayyaana aadaa, ayyaana amantaa fi ayyaanota biroo irratti ni kaawwatama.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; meeshaa simmintoofi dhagaa caccabee jiru walitti makuun bukeessee akka inni hojiirra oolu kan godhudha. Garuu meeshaan kun sibiila maal jedhamu irraa kan hojjettamudhaa?

Kun satalaayitii gara samiitti ol baatee jirtuudha. Satalaayitiin kun lafa irraa baay'ee ol fagaattee kan argamtu yoo ta'u, iddoo dukkanaa'aa keessatti argamti. Satalaayiitiin kun satalaayitii gosa kamii akka taatee himuu dandeessaa?

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Nyyaatni ati argaa jirtu kun maqaa akkamii qaba? wantoota inni irraa hojjetamu tarreessuu ni dandeessaa? Nyaatni fuduraa fi muduraa irraa hojjetamu, nyaata foonii ni caalaa? Gosaa gosa nyaachuun faayidaan alatti miidhaa ni qabaa?

Allaattiin lubbuu qabeeyyii keessaa tokko taatee, kan baallee yookiin koochoo qabduufi samii keessaa balali'uu dandeessuudha. Allaattiiwwan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni; makoodii yookiin gugee, simbira, culullee, guchii, daakkiyyee, gogorriifi kanneen kana fakkaataniidha.

Daldalli adeemsa bittaaf gurgurtaa guyyaa guyyaan dhala namaa gidduutti adeemsifamaa ooludha. Daldalli adeemsa waljijjiirraa meeshaalee guyyaa guyyaan gabaa keessatti ta'aa ooludha. Daldalli Kunis bakka lamatti qoodama. Isaanis; daldala naannoofi daldala biyyaaf biyya gidduutti taasifamuudha.

Shaamarran addunyaa kana keessa jiraatan baay'een isaanii rifeensa namtolchee fayyadamuudhaan beekamu. Rifeensi kun keessumaa warra rifeensa xiqqaa qabaniif furmaata ta'uu danda'eera. Kana waanta ta'eef yeroo ammaa kana namoonni baay'een akkuma rifeensa isaaniitti itti fayyadamaa jiru.

Suuraa kana irraa kan nuti argaa jirru kun immoo daandii konkolaataan irra imalu irra yeroo itti namichi wayii waa oofaa jiru akkasumas naannoo sanatti bakki gurgurtaa meeshaalee garaagaraa ni argamu.

Meeshaalee faayaa jechuun, meeshaalee mana jireenyaa ilma namaa keessatti, akka miidhaginaatti namni itti gargaaramudha. Meeshaaleen kunneen waantotuma naannoo keenyatti argaman irraa bifa salphaa ta'een, ogeessota isaatiin kan hojjetamuu danda'anidha. Isaanis akka miidhaginaatti nu tajaajilu.

Fakkiin kun jireenya baadiyyaa nama yaadachiisa. Yeroon bishaan manarraa fagoo akka kanatti deemudhaan lafa baay'ee dheeraa ta'ee deemenii bishaan barbaadan. Osoo garuu bishaan bakka hundaa kan jiraatu taate akkatti naamtti hin rakkatu.

Boorsaa harkaa xiqqaa dubartoonni harkatti qabatanii deemanidha. Boorsaan xiqqaan kun halluu gurraacha kan qabu yoo ta'u bocni qubee lamaa sibiilaan irratti boocamee jira. Korojoon kun minjaala halluu adii qabu irra ka'amee jira.

Dargaggoonni garee kubbaa miilaa tarree galanii dhaabbachaa jiru . Nama lamaan ala hundi isaanituu uffata bifa walfakkaataa uffatanii jiru. Gubbaadhaan barreeffamni ' Waliigalteen akkaadaamii guddattoota taphattoota kubbaa miilaaf abdii maalii fidee dhufa' jedhu ni argama.

Kun waajjira hojiifi meeshaalee waajjira keessatti tajaajilaniidha. Meeshaaleen kanneen akka minjaala guddaa, barcuma, kompiwuutera, sagale-guddistuufi akkasumas meeshaalee biroon ni argamu. Minjaalichis bal'aa fi bakka wantoota sasalphaa keessa kaa'uun danda'aamu qaba.

suuraa kana irratti kan argaman gosa allaattiiwwanii kan ta'an bullaallaa jedhamuun kan beekamanidha. bullaallonni kunis baay'inaan lama yoo ta'an isaanis immoo karaa dugda gubbaa halluu buburree adiifi gurraacha walmakaa akkasumas karaa garaa isaanii immoo halluu adii kan qabanidha.

Meeshaa manaa golboo halluu adii qabuudha meeshaan Kuni nyaata keessa olkaa'uf itti Kan fayyadamnuudha. nyaata keessatti nyaachuuf keessattii nyaatawwaan Akka marqaa keessatti Kan nyaatamuudha. meeshaan Kuni qadaada Kan qabu waan ta'eef nyaata keessa wantoonni tokko tokko akka hin seenneef nu gargaara.

Kun warshaa dha. Warshaan waan guddaa fi ammayyawaa maashinoota hedduu fi manoota hedduu irraa kan hojjatamu yoo ta'u, wantoota garaa garaa oomishuuf kan fayyaduu dha. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa kan akka simintoo oomisha.

Akkuma eenyummaan namaa addaa addaa ta'e, biyyi keenya Itoophiyaan hambaalee sabaa fi sablammootaa, uummattoota afaan, aadaa fi eenyummaa garaagaraa qabuti. Sabaa fi sablammootaa, uummattootni kunneen aadaa uffannaa fi aadaa jireenyaa mataa isaanii qabu.

Meeshaa manaa Kan mukarraa hojjatamu ta'ee kan gubbaarra waa kaawwamuudha. halluun Isaa garri gubbaa diimaa yoo ta'u garri gadi aanu immoo gurraachadha. iddoo halluu gurraachaa kanatti kutaawwan afur Kan banamuufi cufamuu danda'antu jira.

Suuraan armaan olii kuni immoo kan inni nu argisiisaa jiru suuraa dibata rifeensa mataa yoo ta'eu, dibatni kun rifeensa guddisuuf, rifeensa goge laaffisuuf fi kannnen kan fakkaataniif faayidaa kan qabudha.

Biqiltuun lafa qonnaa irra jiran kunnneen, kuduraa fi muduraa keessaa isa tokko yoo ta'an, maqaan firii kanaa avokaadoo jedhama. Biqiltuun kun, jirma guddaa fi baala babal'aa kan qabu yoo ta'u, firiin muka kanaa hammaan guguddaa dha.

Miidiyaan wanta yookiin dhaabbata waa'ee taatee guyyaa guyyaan addunyaarratti ta'anii kan himu yookiin tamsaasudha. Miidiyaan OBN miidiyyaa guddaa afaan oromootin taatee guyyaa guyyaan oromiyaa keessatti yookiin oromiyaan alattis raawwataman haawasa bal'aa biraan gahuudha.

Gadaan sirna dimokiraasii guddaa oromiyaa keessaa maddeedha. Garuu warri Adiin, demokiraasiin biyya Girikiitii madde jechuun seenaa jallisu. Gadaan sirna Oromoon duri irraa eegalee ittiin walbulchaafi bulaa tureedha. Gadaan nageenya lallaba. Gadaan abbaa gadaatin hoogganama.

Barattoonni daree mana barumsaa keessa taa'anii barnoota baratu; barsiisaan immoo dhaabbatanii yeroo barattoonni kun qabsiisa qabatan ilaalaa jiru. Dareen barnootaa kun daree mijataa fi baay'ee miidhagaa ta'edha. Minjaalli isaan irratti barreffatanis fuuldura isaaniitti argama.

Dubartoonni rifeensa isaanii guddifatan dubartoota dibata kana dibatanidha. Dibatni kun mana kuusaa qorichaa fi mana bittaa fi gurgurtaa dibatootaatti kan argamuu danda'uudha. Rifeensi keenya akka gogee hin caccabneef kan gargaaruudha.

Qananiisaa Baqqaleen fiiggichaadhaan nama biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee beekamudha. Dorgommii hedduu dorgomuudhaan addunyaa keessatti iddoo baay'eetti nama injifatedha. Qananiisaan badhaasa warqii meedaalaa hedduu moo'achuudhaan, injifannoo biyya isaa yeroo hedduu mirkaneesseera!

Dhugaatiin midhaan irraa manatti naqaman kunneen yeroo eebbaa, cidhaa fi guyyaa ayyaanaatti kan dhugamanidha. Dhugaatiin kun farsoo jedhamuudhaan kan beekamu yommuu ta'u, humna nama macheessuu ni qaba. Burcuqqoo sadiitti buufamee jira.

Akka biyya kanaatti namoonni sooressa jedhaman qubaan kan lakkaa'amanidha. Kun immoo namoota baay'ee keessatti garaa garummaa guddaa uumuu danda'eera. Kana waanta ta'eef sooressoonni biyya kanaa mana baay'ee miidhagaa ta'e ijaarrachuudhaan keessa jiraatu.

Gosoonni dhagaa hedduutu jiru. Kattaawwan kunneen uumamaan kan jiran yoo ta'u, bifaa fi haala taa'umsa nama ajaa'ibuu kanneen qabanidha. Kattaawwan kunneen tooraan dhaabbatanii akka hambaa seenaatti kaa'amanii kan jirani dha.

Abbaa manaa fi haadha manaa uffata aadaa wal fakkaataa halluu adii qabu kan gidduu isaa irraa makaa halluuwwan adda addaa qabu uffatanii harka wal qabatanii dhaabbachaa jiraniidha. Haadhi manaa kun dabbasaan mataa ishee argamaa jira.

Kutaaba seenaa eenyummaa Oromoo nama Dirribii D'amuser jedhamuun barreeffamn, ka minjaala gubbaa kaawwamee asii gadi seera ijaaramedha. Kitaaba kana irra alaabaa abbaa gadaa kan Halluun gurraacha, diimaa fi adiitu jira.

Maatii jaalalaa fi tokkummaa qabaachuun fedhii dhala nama fi hawaasa hundaati! Maatiin kunneen uffata adii uffatanii, miira gammachuudhaan daa'ima isaanii waliin suuraa ka'anii kan argmanidha. Hundi isaanii kolfaa kan jiranidha.

Namoota meeqatu sitti mul'ata?.namoonni Kuni maal hojjachaa jiru?.iddoo isaan Jiran kanatti manni ni jiraa?.yoo manni ni Jira ta'e mana maalirraa ijaarramutu Jira?.manni isaan bira Jiran Kan ijaaramee dhumate moo hin dhumneedha?.

Mana kuusaa kuduraafi muduraa gosa gara garaa kan ta'e argaa kan jirrudha. Isaanis kanneen akka muuzii, avokaadoo, loomii, aappiliifi kanneen kana fakkaatan biroodha. Kunis gurguramuf bakka kanatti walitti qabamee jira.

Kun bakka meeshaaleen itti suphee irraa itti hojjatamaniidha. Meeshaaleen hojjatamanii akka goganiif aduu keessa kaa'amanii jiru. Meeshaaleen kun bifa magaala kan qabaniidha. Dudduuba bakka meeshaaleen kun kaa'amanii itti gogaa maaltu argama?

Akkuma beekamu egaa yeroodhaa gara yerootti biyya keenya dabalatee socho'iinsi lafaa mul'achaa kan jiru dha. balaa kana irraan dhufu kana hanbisuudhaaf immoo ofeeggannoowwan akka lafa irra garaadhaan ciisuu, naasuu hir'isuu, qaamolee salphaatti miidhaman fa'a balaa irraa eeguufaa kan ofkeessatti hammatuu dha.

Oomishni abaaboo biyya keenya Itoophiyaa keessatti isa beekamaa fi akka alargiitti yeroo ammaa biyyi keenya baayyinaan kan gurguraa jirtudha. Abaaboon yeroo sagantaa qophii addaa addaa kan akka eebbaa fi cidhaa irratti kan kennamudha.

Kompuutarri meeshaalee elektirooniksii keessaa isa tokkodha. Kompuutarri meeshaa hojiilee dhalli namaa hojjachuu hin daandeenye yookiin hojii ulfaataa meeshaa hojjatamuudha. Addunyaan kun yeroo ammaa addunyaa kompuutaraa ta'aa kan isheen jirtu. Kompuutarri hojii dhala namaaf salphisa.

Dhaabbileen hawaasummaa hedduun kanneen akka mana barumsaa fi tajaajila fayyaa hawaasummaa gargaarsa uummata naannootiin kan ijaaramudha. Kanas uummanni maallaqa qabuun akkasumas humna isaatiin mana barumsaa yeroo hedduu ni ijaaru wal deeggarus.

Beeksisa konkolaataatu fakkii irraa mul'achaa jira. Barjaan irratti konkolaataan lama wal irraa garagalanii argamu Barreeffamni Afaan Oromoon ' Galii keessan guddisuun akkanatti salphatee jira ' jedhu gubbaadhaan katabamee argama. Jalaan lakkoofsi bilbilaa kaa'ameera.

Waraqaa beeksisa qacarri baankii Amaaraa. Innis ulaagaalee qacarriif barbaachisantu irratti tarraa'ee jira. Baankii kun baankiiwwa daldalaa dhuunfaa Itiyoophiyaa kessatti argaman keessa isa tokko. Baankii yeroo dhiyoon dura hundaa'e hojii eegaleedha.

Qabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

bakki kun bakka qabeenya uumamaan badhaadhee dha. Qabeenyaaleen uumamaa kunis: mukkeenii fi bosona magariisa, teessuma lafaa, laggeenii fi tulluuwwan fa'a. Iddoo akkasiitti yeroo dabarsuun baay'ee namatti tola. Bakki kun eessati argama?

Shamarrootaaf kopheen haala garaa garaan waarshaa kophee keessatti hojjetamee dhufaafii. Kopheen kun kan dubartootaa yoo taatu, faaya miidhaginaa irra keessa ishiitii kan qabduu fi gogaa irraa kan hojjetamtudha. Bashannanaaf fayyaddi.

Iddoo kanatti namoota konkolaataa fe'umsa kan namaa hin taane irra keessa yaabbatanii deemaa jiran argaa jirraa. Konkolaataan kun deemaa irraa ykn karaa irra imalaa kan jirudha. konkolaataa nama deddeebisa uummataa kan hin taanedha.

Kuni dhugaatii alkoolii Biheeraawwii jedhamuudha. Dhugaatiin kun qaruuraatti naqamee saamsamee jira. Qodaan isaa kun barreefama waa'ee dhugaatii kan ibsu kan afaan Amaariffaan irratti barreefame qaba. Bifti dhugaatii kanaa gurraachadha. Dhugaatiwwan kanneen biroos dudduuba isaatti argamu.

Iddoon kun iddoo bashannanaa kan taheedha. iddoo kun iddoo namoonni bashannanu ykn sammuu isaa firii gochuu barbaade itti bashannanuudha. akkasumallee iddoo namoonni addaa addaa suuraa itti kaa'aniidha. iddoo kanatti marcuma hirkoo footee kan tahee bifti isaa adii kan tahe kan qabudha.

Manni kun, mana kitaabaa kitaabonni hedduun keessatti argaman yoo ta'u, kitaabota gosa garaa garaatu keessatti argama. Kitaabonni kunneen gosaan garaa garaa kan barnootaa fi barnootan alaa ta'uu yoo danada'an, manni kitaabaa kun kan mootummaa yookin kan dhuunfaa ta'uu danda'a.

Mi'a qalamiiwwan manaa ittiin bitamu lafa irra taa'ee jira. Maqaan qalama kanaa ' Roodaas ' jedhama . Gubbaaadhaan ' Roodaa qalama mana keessaa bishaaniin dhiqamuu danda'u ' jedhu irratti barreeffamee jira.

Namoonni naannoo baadiyaa jiraatan lakkoofsan hedduu ta'an walitti qabamanii hiriira gochaa jiru. Namoonni kunneen hiriiranii leenjii waraanaa taasisaa kan jiran yoo ta'an, namoonni kunneen nageenya naannoo isaanii eeggachuuf leenjii akka kanaa fudhachaa jiru.

Kopheen gurraachi haaraan miila tokkichaa qofti lafa taa'ee jira. Kopheen yeroo baay'ee gogaa loonii fi pilaastika irraa kan tolfamuudha. Kana malees, hidhaan kophee fi garaa hidhaan kophee itti galu irratti sibiilli ni jira.

Itoophiyaan biyya uummata, sabaa fi sab-lammoota garaa garaa aadaa, duudhaa fi amantii mataa isaanii qabaachuun beekaman kan qabdudha. Dubartiin kun uffata aadaa uffattee miidhagdee kan mul'attudha. Aadaa naannoo kamii hordofti?

Namichi gadi jedhee shunkurtii diimaa kuusatti naqaa jira. Lafti naannoo kanaa dhagaadhan ijaaramee jira. Namicha kana madditti haallun magariisni ni jira. Kopheen namichi godhatee jiru haalluu adii ta'e kan qabuudha.

Kitaabilee hedduun dhimmoota gara garaa irratti xiyyeeffachuudhaan namootaaf dhiyaatu. Yeroo dhiyaatan kanas haalota hedduutti fayyadamuudhaan barreeffamu. Mala kana keessaa tokko bifa walalootiin qopheessuudha. Malli kun immoo namoonni yeroo dubbisan nuffii tokko malee yaada kitaabichaa akka qooddatan taasisa.

Nyaata foonii kan maqaan isaa 'Affeellii' jedhamu yommuu ta'u, nyaata baay'ee gaarii ta'eefi dhamdhama bareedaa ta'e kan qabu akkasumas namoota hedduudhaan jaallatamummaa guddaa kan qabudha. Nyaatni kunis buddeena xaafiin kan dhiyaatudha.

Kunneen gosa bineeldotaa kan manatti galan yoo ta'u, re'eewwaniidha. Re'eewwan kun shan ta'anii jiru. Lamni bifa adii, lamni bifa diimaafi tokko immoo bifa gurraattii qabdi. Shanan keessaa re'een tokko ciistee jirti.

Kophee ijoollee dhiiraa gosa lama kan halluun isaanii addaa adda ta'eedha. Kopheen kun tokko halluun isaa adii yemmuu ta'u tokko immoo gurraacha. Kopheen kunneen mataa isaanii irraa sibiila faayyaaf itti hojjetame qabu.

Hojiin humnaa, hojii guyyaa guyyaan humna ofiitti fayyadamanii ba'aas ta'ee waantota biroo sochoosuuf yookaan hojjechuuf raawwatamudha. Hojiin humnaa kanneen akka ijaarsa gamoowwanii, daandiiwwanii fi riqichaa, hojii humna namaa baayyee fi cimaa gaafatudha.

Itoophiyaan oomisha bunaatiin beekamtuudha. Bunni erga guuramee waan akka siree irratti naqamee namoonni irratti ramadamanii qulqulleessu. Kunis immoo kan godhamu naannoodhuma bunichi guurametti yookaan immoo iddoo biraatti keesaa guuramuu danada'a.

Sibiila ejjennoo qabu kan keenyan manaatti hirkatee jiruudha. Sibiilli kun manneen ol dheerina qaban ittin yaabuuf kan tajaajiluudha. Akkasumallee barjaan asxaa dhaabbata 'Telecom' Itiyoopiyaa ta'e keenyan manaa irratti maxxanee jira.